Embogo zino ziri mu ggana nnyingi ziwerako, kuliko ento kuliko n'enkulu. Embogo zino ziyimiridde mu muddo, omuddo mukulu. Emabega w'embogo zino waliyo ekibira, wakati mu kibira waliyo olufu oluli mu langi enjeru, waliyo ekinyonyi ekibuukira mu bbanga. Embogo zino ziyimiirdde era nga ziyina kye zitunuulira.

Akaana ako ak'obuwala bakasibye enviiri, kambadde ekiteeteeyi ekiri mu langi enjeru. Kakutte ebita... ekitabo mu ngalo, waliwo akalala kko tekambadde ssaati, waliwo n'akalala akalingiza. Abaana bano we batudde waliwo akapikipiki ke bayita mmeeti. Mu mulembe ogwo, obupikipiki obwo baabuyitanga mmwanyizaabala, nga buli akunguula emmwanyi nga yeegulira ekika kya ppikipiki eyo.

Omukyala Omuzungu ali mu kunaaba mu ngalo, ayambadde olugoye olulimu ebimuli ebimyukirivu ne bbululu omukwafu. Omukyala ono anaaba mu ngalo, wabbali wali waliwo sabbuuni ono omulongooseemu. Omukyala ono akozesa ttaapu, y'emufukirira okunaaba engalo.

Omusawo akutte essimu zino eza sseereza azikutte mu ngalo ye ayambadde ettaawo eriri mu langi enjeru omusawo ono munda ayambadde essaati ey'ebyeso ne ku ttaawo lye kuno kungulu kuliko ebigambo era n'akantu aka bbululu akalinga akabonero.

Emmotoka ez'olukale ziri mu ppaaka, qbantu bangi batambula bagenda okulinnya emmotoka. Mulimu emmotoka eza kigege n'eza kosita. Ebuuyi eri waliyo ekizimbe ekya kalina n'ebizimbe ebirala, bakisiizeeko ebipaapi ebirina langi eya kiragala n'eya kyenvu.

Enkula ziri wano zirya muddo. Enkula zino kuliko enkulu wamu n'ento. Enkula ziri mu langi eya kikuusikuusi, omuddo gwe zirya mutoototo era nga gulabika bulungi. Waliwo obuti enkula zino we ziyimiridde. Enkula kyabulambuzi mu Uganda wano ebimu ku bituleetera ku nsimbi.

Akapande kano akaasiigibwa mu langi enjeru ne bakawandiikako ebigambo ebiragirira essomero eryo. Ebikondo ebisimbye akapande kano biri mu langi ya bbululu. Wansi w'akapande waliwo ennyumba gye baaseresa ama... amategula era waliwo n'ebitooke n'emitiititi emirala.

Oluguudo lwa mwasanjala. Oluguudo luno waliwo emmotoka ya poliisi eya kika kya mmaayikka, eyimiridde. Abasajja babiri abapoliisi bayimiridde mu maaso g'emmotoka eno. Ebbali waabwe waliwo omuddo oguli mu langi eya kiragala, waliwo ekikomera kye baazimba ne bakiteekako n'obuuma waggulu, kirina oluggi olwa langi enzirugavu.

Makerenda gali mu langi ez'enjawulo, agamu masabike, amalala si masabike ogamirirawo, gali mu langi eya bbululu, langi enjeru, langi emmyufu, langi eya kyenvu, kakobe ne langi endala nnyingi ne maluuni, amakerenda gawonya endwadde ez'enjawulo.

Olubalama lw'ennyanja, kuliko eryato ku nnyanja; ennyanja eno nteefu, bw'otunula ebuuyi eri ku ggulu lya bbululu, lirina ebire ebyeru. Ennyanja eno tuvubamu ebyennyanja, engege ,empuuta, mukene, enkejje ne tubitwala ne tubikolamu ssente.

Eggongolo lino lyezinze likoze enkata liri mu langi eya kacungwa ne langi enzirugavu. Wansi we lyezingidde waliwo ettaka n'obusubi obuli mu langi eya kiragala. Eggongolo lino bw'olikoonako nga lyezinga.

Eggaali y'omukka eno etambula ku luguudo lwayo ng'amataala gaaka ekiraga nti obudde bwa kawungeezi, eggaali y'omukka eno gy'eyitira eri mu kuweta kkoona oluguudo lwayo ebbali baazimbayo ebyuma wabula ng'okwetooloola oluguudo luno waliwo emiti egiri mu langi emmyukkirivu egirina ebikoola ebya langi eya kitakataka ate eruuyi eri waliyo olusozi oluli...

Ekyana ky'ekimotoka kino ekiri mu langi eya bbululu. Ekyana kino baakiteeka eno ku bbalibbali. Wansi we kiri waliwo omuddo ogukaze ekikakasa bulungi nti ekiseera kya kyeya ate ku bbali eri waliwo omuddo n'ebitiititi omuddo mukalu n'ebitiititi ebiri mu langi ez'enjawulo.

Ekigoma kino kyazi kyazimbibwa ne kiteekebwa wansi w'amayinja, ekigoma kino kiyitamu amazzi agakulukuta ng'enkuba ettonnya, waggulu wakyo baazimbayo n'amayinja n'eno amazzi gye gakulukutira waliyo amayinja agasi agazimbibwa. Omukutu guno waliwo obusubi obuli mu langi eya kiragala.

Eryato liri ku mabbali g'ennyanja, waliwo omwami ayimiridde ku mabbali g'eryato eryo, ayambadde Tshirt eya musalankwawa nga njeru n'empale nzirugavu. Omwami ono atunudde eri okwolekera ennyanja, ku mabbali g'ennyanja waliwo amaato amalala era n'abantu abalala abalongoosa obutimba bwabwe, abeeteekateeka ennyanja eno nteefu bulungi era n'amazzi mateefu.

Omusawo ng'asabisse bulungi engalo ze n'ebisabika ebiri mu langi eya bbululu ow'amazzi ayambadde yinifoomu eri mu langi enjeru akutte empiso mu mukono gwe akuba omukono gw'omuntu akayiso kano katono mu ssayizi.

Luguudo lwa mwasanjala, wakati mu luguudo luno waliwo akati ke bakomodde obulungi akali mu langi eya kiragala, mu wakati wano waliwo ebitaala eby'oku luguudo, ebbali n'ebbali waliyo ebizimbe era mmaaso g'ebizimbe waliwo emmotoka eziyimiriddewo.

Ebyokulya ebiri ku ssowaani ebiwedde okuteekebwateekebwa obulungi. Ebyokulya bino ssumbuusa, era sumbuusa zikolebwa mu nngano munda ne bateekawo bateekawo kawo awedde okufumba. Bw'omala okukuziteekaaka ng'ozisiika mu butto omungi awereko. Nga zivaamu ebyokulya. Sumbuusa tuzinywera ku caayi era ziwooma.

Ennyanja eteese, kuliko eryato eririko abaami babiri, omwami omu akuba enkasi, bayina ebyamaguzi mu lyato ebiri mu langi eya kiragala. Emabbali g'ennyanja eno waliyo ebyuma ebyazimbibwa, wansi w'ebyuma ebyo waliwo omuddo ogulina langi eya kiragala.

Omuntu ono ali mu kunaaba mu ngalo, omuntu ono Muzungu. Anaaba mu ngalo ng'akozesa amazzi agafuluma mu ttaapu, emikono gy'omuntu ono giriko ebyoya bingi era akozesa sabbuuni ono omuzungu atta obuwuka.